Denda rinouya ngemututu rakashatira kuti rinondobata muntu weshe saka rinosise kukasika kudzivirirwa risati rapararira mbatso dzeshe saka zvinosisa kuonekwa kuti patinoronzerwa ndiana chiremba kuti kunouya denda rakati torumba rumba risati ratibata

Mutombo muzhinji yokurapa denda rinohamba nemututu ukavhurwa unosisa kushanda vantu veshe vanonga varipo usinga petudzirwizve, kuti ugare vakashama ngekuti vatovhurwa unosisa kushanda veshe.

Kune matenda emuhlobo nemuhlobo tinosisa kuti denda iri tinoda kuti tirapike teivhara muromo muntu kuti risabatirawo isusu madhokodheya.

Matenda anouya nedutu akawanda kazhinji tinofanira kugara tine zvekuvhara muromo nezvekuvhara maoko edu nekatuyo dzakagwina dzekuti tikanyatsika pane denda rakadini hatibatiri denda ro.

Kune matenda anouya ngekubhururuka kwentunzi chaiko saka tinosisa kushambidzika pamambatso pedupo kusuka mandiro eichena kuti mphorywoo. Azhinji edu atishambidziki tinosisa kumbaatonase kusuka zveiti mphorywoo.

Tinosisa kuti muntaraunda mweshe mwatakagara kuve nemvura yakachena uyezve tisuke zvidziyo zvatinoshandisa pamvurapo kuitira kuti zvigare zvakachena.

Mundau mwega mwega munotomboite denda rinoite kuti munhu weshe unosise kuridzivirira. Unosise kugloka zviro zvekuti wanyambosvike pachibhedhlerapo amubatwi ndiro kunyanya vanotoshandamwo vaya vanosise kugloka mbahla dzekuti chero vakanyamboonana nemutenda avabatiri ngekuti vanhuwo peyani.

Kune denda rinotanga rabhuyiwa kuti kuri kuuya denda rakati, tinosisa kuyenda nevana kana kwazi kunodiwa vana, kana kwazi kunodiwa nevantu vakuru ngatiende teshe ngekuwanda kwedu tondodzivirirwa denda rineri.

Madhokodheya edu anosisa kundxoka mbahla dzekuti chero muntu akanyambouya nedenda rakangei avatapukirwi ndiro kunyanya aya matenda anombururuka aya avabatwi ndiwo.

Mutombo muzhinji, iyi inodayidzirwa waya ngemadhokoteya muzvikora mo, nemumachechi, wawunoyita weku dondedzera mukanwa. Wadondedzerwa zvinenge zvatonaka mwana wega wega.

Pane madenda anokasika kuuraya saka aiiti ekupuwa mapilizi anotoita ekubairira kuitira kuti rikasike kunyarara dendaro kunyari kudzivirira vanototi ngatiito kubaira.

Zvitenda zvizhinji zvemazuva anaya zvinoningirwa ngomichini kuti kuri kuuya zvitenda zvakati, saka tinosisa kugara mumba, mumbatso takavhara muromo, teigarazve kure nakure.

Kune madenda okuti weiguma pandau younoguma makawanda makona muzvipatara umu, munofafazeiya kuitira kuti musapinda neutachionaho momwuri kupindamwo.

Mazuva anaya zvimadenda zvakawanda hazvichadi kuti muntu andorapa muntu asina kudziirira unosisa kudxoka mbahla dzokuti usabatwa nedenda rinenge rine muntu uyu.

Kuti kwai kune denda rinotapurirwana riya kunyangwe madhokoteya edu anosisa kudhloka mbasha dzekudzivirira denda rineri kuitira kuti zvitenda zvisatapukira kwavari nekuti tinoenda koona kuti kunouya muntu ari siriyasi iwe auna kudhloka mbasha inodzivirira unozotopedza kumurapa iwewe ndiwe wotorwara.

Kune matenda anosisa kuti kana kwanzi muntu anzi ngaabayirwe muntu weshe ngaabairwe kuti tisa zobatana nematenda awawo hino vamweni havadi vanombaitya kubairwa izvo haku urayi.

Tinosisa kukuridzira vangava vana kushamba maoko techinge tabuda muzvimbuzi uyezve kuramba tichishamba ngemvura yakachena inenge yaiswa zvekuti tisabatira zvirwere zvinonga zviriyo nguwa iyoyo.

Tinoda kubonga muzvibhedhleya mwedu kuti kana kwazi kune denda rinouya ngemututu vanonamira mupikicha wekuti tinosisa kuuudziirira zvakadini saka vanonamira kuti tinosisa kugeza maoko unosisa kudini.

Muzvibhedhlera medu munosisa kuita madhokodheya denda rinoda madhokodheya akawanda kuti umweni uri kuvhuya musoro umweni uri kuvhuya pakati kuti muntu akasire kupora.

Kune vanosisa kuhamba vachitipurudzira ngezvemadenda ati tekeshe nenyika ino, veititaurira denda iri harauya rinoda kurapwa rakamira rakadai, zvakakosha izvozvo vanosisa ndau dzeshe dzakatsanangurwa.

Kune vanohamba mhatso ngemhatso veitoronzera ngekukosha kweutsanana tinosise kuyayeya zvakagwinya kuitira kuti tiziye kuti utsanana hwedu hwakanaka.

Kana kwazi kune chitenda chiriyo chirikuhamba chirikuda kubata vana. Vanosisa kuhambirwa kunyangwe muzvikora kwavanenge vari kunyangwe mumachechi, veidzivirirwa.

Kunyambori kuzvikorayo inosisa kufundisa vana kuti vakabata zvakasvipa nguva nenguva vashande maoko. Kunyangwe voda kurya voshambe maoko kuitira kuti asabatwa ngematenda anenge ariyo.

Panochererwa mvura panosisa kunge pakati toto kuchena. Hapasisi kunge peishambirwazve, unosisa kuti woshambidzawo mwana wako womushambidzira kwakabudikira. Haikona kuti pane mabhakiti okuti vantu vanoda kumwa mvura ndopowoshambidzira mwana.

Muchini yedu yemuzvibhedhleya umu vanokuningira mumaoko zveibuda muchivhiti veivakhombesa kuti zviro zvaunozwa izvi zvinoda kukasira kuti rapikei eya.

Mitombo yedu mizhinji inohamba nenaiti, inosisa kukweveva muchibhotoro nenaiti ichizobaiwa pamuntu mizhinji yatovhurwa, uye mundosisa kundogara panotonherera.

Kana ndaraunda yedu yapindwa nedenda tinosisa kuronzerwa nguwa ichipo kuti kwauya denda rakati tinosisa kuridzivirira yakadai reitironzera kuti rakaadai kuti zvikwanise kuendeke.

Utano wedu hausi kuzvibhedhleya kwegaba, uriyo kunyangwe kunogadzirwa mvura inotorwa mumadhamu akasiyana-siyana inenge yakasvipa. Inosisa kuiswa mitombo dzinoita kuti vantu vamwe vasingazozwi mundani.

Mukugara mwedumwo tinosise kushambidzika. Pamwe tinenge tabata zvisingabatiki zvakasvipa, tinosise kushamba maoko edu eichena nemvura yakachena.

Tinoda kubonga yambo kuti nyika dzimweni dzekubanze tikaona kuti tapindwa nedenda rakarati vanotumira zvingava zvekurya zvingava zvekuti tiahandise patinenge teirapiwa po vanenge veidetserapo.

Mumataundi mwedu mumadhorobha tinondoona kuti mune munonasirwa mvura yeiswa mutombo dzekuuraya makonye yeizoenda muvantu, mvura inei inosisa kuonekwa kuti yakachena here kuitira kuti isando shaisha vantu.

Tinosisa kuti ana chiremba varimo muzvibhedhlera mavo vanosisa kubhiirana kuti kunoda kuuya denda rakati voronzerao vadoko vavo vadoko veizoronzerao vamweni zvinenge zzaonekwa nemichini dziriyo mazuwa anaya.

Tinosisa kuti kune zvitenda zvinoda kuti tipfeke zvokuvhara muromo timbaa pfeka zvivhara mulomo zvedu teibairwa teienda kumbatso takavhara milomo yedu kuitira kuti tisapa vamweni zvitenda.

Tinosisa kuungana teifundiswa ngezvekupona kwedu teibhiirwa kuti tikadai tinokunde chi denda iri .Vanenge veiitironzera zvezvakanakira nezvezvakashatira , saka zvirozvo zvakabaanaka .

Tinoda kubonga yaamho vanoona ngezveutano nezvekugara kwevantu, vanochera zvigodhi kuti vantu vawane pekuwana mvura, ngekuti kazhinji, vazhinji vaitora yemumadhamu inenge isina kuchena, uyezve zvimugodhi izvi inenge yakambachena, inga tiota kubonga hai.

Tinoda kubinga madhokodheya nevemuganga vanondoisao mvura peshe peshe dzakachena asi atisisi kumwa mvura ngomaoko tinosisa kutsvaga chekucheresa tomwa zvirozvo zvakanaka muutano.

Tinosisa kunge tine vanoona nezve vanenge vakavezwa musoro, misoro dzakadaro dzakawanda kune vanozwa musoro ngekuti vanenge vabhema havo zvakawandawanda saka vanosise kutsvagirwe ndau yawo yekugara vantuvo.

Tinoda kubonga yaambo Marure akavhura madhokodheya pfungwa. Kune denda remusoro riya rinozwa vantu. Nguva imweni harisi rokuroiwa. Rinongodawo mutombo weimwa mwedzi ngomwedzi, unopona. Rimweni riya rekuroiwa unochizorambawo uri mupato weidai dai, asi rimweni rinoda mutombo weienda kundopuwa.

Vantu vazhinji vakutora zvinodhaka veimwa saka vanosisa kusungwa veiiswe kundogara kwavo vega haikona kuhlongana nevantu vachakanaka vanozofundisa vana vadoko zvisizvo.

Michini yedu yechizvino-zvino inosisa kugara makachena, mwakarongedzeka nekuti patinenge teida kuishandisa paya tisazovhiringika, kuti yakaiswa payini.

Tinosisa kuti pazvibhedhleya zvedu pave nenguva yekuti vaya vanovhakacha vaone pekugara vanenge vauya kuzoona vanorwara vanosise kuthambayawo vakagara pakanaka.

Teienda kuzvibhehleya tinosisa kunge tiinemabhuku okuti voosvika teivaronzera kuti tirikuzwa pakati vanosisa kunyora pashi kuitira kuti mangwani ukazorwarazve avarambi veikubvunza bvunza vanoningira pakanykrwa voziva kuti eya wakambozvizwa zvakati

Muzvibhedhlera medu munosisa kunge munendawo, yekuti muntu awuya nedenda rake ombocambayaya, madhokotheya emubaya akacambayaya, mutombo weyirumba mwiri make mweshe, unodiwa zvezvo.

Zvibhedhleya zvedu zvinosisa kuti zvive nezvikwangwari zvokuti nguva imweni muntu unonga vabvako kuretu. Unoonavo kuti izvezvi ndavakusvika pazvibhedhleya nemafoni namba ekuti tifone anosisa kunge aripo.

Muzvibhehleya medu mazuva anaya maanendau yakanaka yekuvatira. Unonasa kuona kuti iko kunenge kwakati kwirirei kunoendawo musoro. Zvirozvo zvakakosha kuitira kuti ropa rihambe zvakanaka mumwiri medu.

Muzvibhedhleya medu amushandi madhokoteya ega munoshanda naavavo vanenge veikorobha korobha veisudurutsa tsvina veirasira kure, zviro zvoo zvakakosha kuti vantu vagare mundau yakachena.

Muzvibhedhleya medu munosisa kunge mune zvakakwana. Zvakaita sezvigaba zvinoisirwa mutundo nezvinoisirwa ngazi yemene yavanenga vatitora zvinosisa kunge zvakakwana.

Zvibhehlera zvedu zvikuru zvenyika ino zvinoti kune vantu vanenge vati kurei havo avachabhadhari mare ngekuti vazhinji akuna kwevachaiona akuna kwavanenge veishanda saka zvinozi ava vakura avabhadhari nevana vadoko vari pashi pemakore mashanu.

Tinosisa kuti panohamba madhokotheya paya peinyora ,eitibhiira kuti iwewe unobuda ere kana kuti unonyorerwa dzimweni mitombo, tinase kuyayiya zvaanenge eitinyorera, ngekuti unenge eiti ,iyo uri kunyora, iyo uri kubhuya newe.

Muzvibhedhleya medu weitosvika tinosisa kuningirwa tisati tatovabhiira kuti tine denda rakati vanosisa kutiringira mumichini dzinenga dziripo otironzera kuti une denda rakati susu tikazonyambobhuya hedu kuti tinozwa pakati nepakati.

Ere akhiti nana kuzoona woiswa muchipatara kunge wabva nekuchikora saka chikora chakanaka. Vanotanga kufundiswa kuti mutombo uyu unorapa zvakati uyu muntu akauya akadai unofanika kupiwa chakati hazvingoambi nekuti muntu unomuka adhokhoteya kunyati nyamushi tiri kufunda zvakati.

Tine nguwa yatinosisa kufundisa ana kuzvibhehleyamwo tichidetserana tichisecha sechawo kuti tione kuti tiri kusararira pari tichienderanawo nezviriyo chizvino zvino chiriyo.

Nyika dzeshe mazuwa anaya antu akutofundiswa utano .. akapfeka zvivhara muromo zviro zvakanaka ngezvekuti antu asafemerana une chake unogara nechake.

Tinosisa kuti tinyambori muchipataramwo teifundisa vamweni vanenge vachakati tsongerere pakushanda vanosisa kufundiswawo ngevane ndxondo dzati kurei veibhiirwa kuti mutombo uyu tikautora tikahlonganisa neyu unotirapira chirwere chakadai .

Muzvibhedhleya medu, muzhinji munenge mune maphepha anenga akaiswa mumadziro, anokhomba kuti chirwere chakati, chinorapwa zvakadai, saka anosisa kuwanda vanenge varipo vaya vakagarira kuti varapwe ,veierenga-erenga havo, zvavasikazii veisiya.

Kune zvirwerwe zvatinoona muzvivhiti vhiti teibhiirana kuti zvinochizwini teironzerana kuti denda iri rinoda kuti tidai tobhiirawo vamweni vari kubanze iyo vasingazii kuitira kuti zviro zviha tihambire pamwe.

Tinoda kubonga yaamho marure akavhura njere madhokoteya. Kuti aone kuti matenda anouya nedutu tinosiso kudhloka mbatya dzekudzirira matenda anaya. Navo madhokoteya anosisa kudzidhloka, kuitira kuti vakabatana nemutenda anenge eirwara vasatapurirwa ngedenda iri.

Muzvibhedhleya mwedu muzhinji teinge taendamwo vaya tinondoona kuti mune zvimupikicha zvinenge zvakanamirwa mumadziro. Zvinotikombesa kuti chirwere chakati chikauya chinosisa kudai, zvirozvo zvakanaka zvinotiaraidza mudhokoteyavo asati auya.

Tinoda kubonga madhokodheya acharapiri pazvibhedhlera pega mazuva anawa vanohamba vachiti kuridzira kuti huyai timuningire kuti ngazi yenyu ichakaema zvakanaka here zvirozvo zvinobongwa kune vanotya chibhedhlera.

Muzvibhedhleya zvedu, mazuvaanaya panosisa kunge pane movha dzinotwara varwere dzichivaendesa, tomboti pane denda rakakura, dzeyivaendesa kune chimweni chipatara chinozvikona ,ngekuti azvisi zveshe zvipatara zvinorapa matenda iwawo, amweni madhokodheya anenge akafundawo zvakasiyana nezvakafunda vamweni.

Pazvibhedhlera pedu panosise kunge pakanyorwa kuti, apa ndipo pachibhedhlera pedu, uku ndiko kunotorerwa mutombo, uku ndiko kunorapwa vakadzi vakazvitakura, uku ndiko kunorapwawo zvana zvidoko, zveienda zvakadaro. Endewo panosise kunge pane mhepo yakanaka, kuitira kuti vatenda vaone mhepo yekufema.

Muzvibhedhlera medu munosisa kunge muine ndao yekuti vatenda vakazwi avapetuki kumba vaate vakazororo ngazi yeirumba mumwiri memuntu.

Muzvibhedhleya medu, pega pega panosisa kunge panompikicha dzinokhomba kuti kunezwirwere zvakawanda wanda, vantu veyiyarayidzika veyiyerenga, veyitatichawo, veyiyenda vakadaro.

Muzvibhehleya medu munosisa kunge mune mweekuata mwakanaka mwakambaashambidzika kuitira kuti mutenda asafunga zvakawanda agariswamwo muzvibhehleya. Munosise kuitazve nezvivhitivhiti zvekuona eiaraidza.

Pazvibhedhleya pedu panosisa kunge pane zvihlayo zvekugara vanhu veiguma vakaemera madhokodheya edu , zvihlayo izvi zvinosisa kurongawa ngeurongwa wazvo kuti apa ngepe vana, apa ngepe vantu vakuru.

Muzvipatara zvedu ana chiremba anosise kundhxoka mbatya dzekuti vasabatwa nematenda evandu vavanenge veirapa nguwa iyoyo Saka avasviki kugara vasina kudzivirira tinoda kubonga mazuva anawa kwane zvekuvhara muromo.

Madhokotheya anoona ngezvemushini anosisa kunasa kuningira eidonongodza kuti mwana unou une dambudziko rezvakati, unoda kuongororwazve eizopuwa mutombo wakadai

Madhokoteya edu anohamba nezvekuringira mundanimwo, kuti makagara zvakanaka ere zvirozvinovakomba kuti mwana anenge ari mundanimwu uchiri kufema ere. Zvirizvo saka zvinohambiwa nazvo zveiningirwa kuvakadzi vakazvitwara.

Kune matenda akawaanda anohamba, anondobata makodo emuntu .Nguwa imweni anobatwa mushana, amweni anobata mudoko. Saka tinosisa kunge teiramba teiningirwa mumwiri mwedu, kuti denda iri arisi kutinyangira ere.

Mazuva anaya muzvibhedhleya medu mwaanezvokuningira madziso. Tinoenda koona kuti vanotiningira kubva mumadziso vachitibhuirazve kuti madziso aya paari aakuda kuti mudxoke zvakadai muryezve zvakadai.

Mazuwa anaya tinokurudzirwa kuti tikati garei garei, tomborumba kuchibhehleya, tondoningirwa kuti tichakanaka ere murooa redu kana tichakanaka zvakanaka kana tashatawo vanotibhuira zvekuita veutanowo.

Muchini muzhinji inoinda kuoningira kunyangwe mwiiri weshe wemuntu. Yeindokomba kuti pakaremara ngeapa, yeitironzera kuti panoda kuzwai. Saka tinode kubonga michini mizhinji inotikombidza.

Tinoda kubonga yaambo madhokodhetmya edu aane zvekushandisa zvakawanda teiguma vanotitora kuti vaone kuti ropa redu ririkuhamba zvakanaka vapedza votiendesa kune umweni veindoningirazve zvimweni.

Mune munogara mutombo dzedu mozouya munogara ngazi dzedu dzavanenge vatitora muzvibhehleya mwo umwomwo munosisa kunge muri mengazi dzega dzega veiningira kuti ngazi inei inoshanda pakadai veiningira zvekuti inosisa kuenda pamundu wakadai nekuti kune ngazi dzinoshanda nedzisingashandi saka vanondo zvipatsanura.

Tine ndau yatinoti tikaguma pachipatara tinondozi enda unonxama woisa muchibhohleya munxama unowu une kwaunoendeswa weindoningurwa zvitenda zvakasiyana siyana zviro zvakakosha wondoningirwa zvakawanda wanda mumwiri mwakomo.

Zvatinoti zvibhedhleya mune munogara ngazi dzevanenge vatitora dziya zvirozvo zvinonakira kuti hazvihlangani -hlangani. Hamupondizve vantu veshe-veshe munotopinda vanoshandamwo kunogaravo ngazi veidziningira kuti idzi dzakachena, idzi dzichakasvipa.

Munogara zvakaita ngazi dzedu munosisa kunge makachena, musingapindwi-pindwi ngevantu ,kuitira kuti vasasiyamo zvitenda mwona munogara ngazimwo.

Mazuva anaya zvirwere zvanyanyo kuwanda ngezvemadziso asizve mishini dzawandawo muzvibhedhleya mwoo unosvika wondobhuya dambudziko rako vokuningira vokuronzera kuti zvinoda kuti wonotenga mutombo here kana kuti zvinoda hazvo kuti unodye zvinhu zvakadai nokudai kuti upone

Panogara ngazi dzevantu amusisi kugara maphirizi kana mutombo dzimweni ,ngemunongo gara ngazi dzevantu azvihlongani chimwe nachimwe chinogara kwacho kuitira kuti panodiwa ngazi nevantu paya vanorumba vondotora ngazi ,umweni eirumbawo eindotorawo kune mutombo.

Munogara ngazi dzavanenge vatitora amusisi kubatwa batwa munosisa kugara makakonyiwazve musatombopinda vanthu vanozoshaisha shaisha zviro zvinenge zvagadzirwa umwomwo.

Munogara ngazi dzedu dzavanenge vatitora munosisa kunge makahlamburika. Dzeigara padzo dzega dzisina kuhlongana nezvimweni zviro. Zvirozvo zvinodetsera kuti paya pavanenga paita vantu vakuvara, vanorumba vachindotora ngazi dzinodiwadzo vechiisira pane umweni kumuwedzerawo ngazi. Asi vanosisa kutora dziya dzakanaka dziya. Saka zvinosisa kunge zvakati dzakanaka kwadzo.

Muchini muzhinji dzinoona ngezveropa, dzinosisa kugaramwo mundaumwo munogara ropamwo, weiningirwamwo, weisiya dzirimwo, umwomwo. Adzisisi kubuda-buda kubanze. Kubaati muntu kuningirwa kusiya dzirimwo.

Mundawu munogara ropa munosise kunge meigara ropa rega nemucamo amusisi kugara mutombo mwakadaro munosisa kugara zviro zvoo veyi zvinyorawo futhi kuti zviro zvinezvi tavitora mumundu wakadai.

Mundau munogara muchini dzekuongorora munosisa kunge makashambidzika munosisa kunge mune muchini dzese dzakakwana kuitira muntu aita dambudziko unoningirwa ngenguwa

Munogara zvinoshandiswa pangazi dzomuntu munosisa kunge makahlambidzika pavanotora ngazi dziya veitipa munosisa kunge musina chinokomba kuti chicha vhiringidza.

Tasvika muzvibhehleya zvedu umweni muchini atiningirwi takagara vanosisa kutiti atai apa votiningira . Tisatutswa kudhana ndizvona ngokuti ndozvinenge zvakanyorwa zvinofanika kunasokubuda pamushini.

Munogara muchini zvedu munosise kunge makachena yeipukutwa zuva ngezuva kuti mabukuta asapinde mumichini dzedu zviro zvezvinogadzirisa kuramba zvakachena ende zvinosise kuramba zvekushanda

Zvibhedhlera zvedu pashu rose zvazara ngemuchini. Hakuna chibhedhlera chisina muchini wekuti tagumapo vanotiningira veitironzera kuti ndakunigira wabatwa ngechidenda chakati. Iwe wochindotsvaga musho mutombo wakadai.

Kune vakazvifundira zvekushanda munotorwa ngazi dzevantu vachidziisa pakanaka vachidziona kuti idzi dzinosisa kuzoenda pakati. Zviro zvoizvozvo zvinoda kuoneka kune vasingatozviziyi.

Zvibhodhleya zvinoiswa ngazi kana mutxamo zvinosisa kunge zveinyorwa mazita kuti tione kuti ngazi inoyi ngeyanhingi, uyehe yakamira zvakadini, mutxamo uno ngewa nhingi, pakashata kuema.

Vana vazhinji vanobarwa vasingafemi zvakanaka, saka vanoisirwa chinovabatsiridza kuti vafeme zvakanaka ,uyezve vanoramba zvakaiswa paditi ,kuti vazwe kudzi mudziirwa wamai wavo.

Munorapirwe vana munosise kunge mune zvakawanda zvekuaraidza-araidza, kuitira kuti asazofunga zvakawanda arimwo, unokasika kupora arimwo mukatimwo, aazofungi zvakawanda .

Kunorapirwa ana nevantu akadzitwara kunosise kunge kwakasiyana nekunorapirwa vantuwo havo vanosisa kurapirwa kwakasiyana izvozvo zvinoitirwa kuti vasipinda mune zvirwere zvakawanda wanda vana vanokosheswa muzvipatara zveshe.

Zvibhedhleya zvedu zvinosisa kunge zvine ndau ine zvikwangwari zvinotikhomba kuti. apa pamphatso yatiri apa ngeyeanarume ,apa ngepevanakaji, apa ngepevana vadoko. Zvirozvo zvakakosha kuti tikasike kuti patinenge tavhakachapo tikasike kuona mutenda wedu paakaiswa.

Pane mitombo inobatsira vanemimba nebana vadoko saka kune pane kwavano unganidzwav opiwa mutombo iya inovadetsera nekukasika.

Teiguma pazvibhedhleya madhogodheya anosisa kuona kuti vana ndovatangwa ere kurapwa kwako. Ngekuti vana vanokasika kuzwa nzara vanozochema panenge pasingachaiti sepachibhedhleya panonge poite sepa kireshi. Saka tinosisa kuona kuti vana vatangiva ere kozoteeravo vantu vakuru.

Vana vadoko avasisi kurapwa nevanahu vakuru vanosisa kurapwa vega munemevanotopinzwa veioneka vari vega.

Munovakirwa vana vedu, munosise kunge kuve nezvinovaraidza vana zvakawanda wanda ,nekuti vana teyitovabereka pambatso kuti tirikuende komurapisa unenge wotofunga kufa saka munosisa kunge peyiti tasvika koita zvinoyaraidza yaraidza zvakawanda kona ipapo kuti vapadakarire.

Tinoda kubonga madhokodheya edu muzvipatara mwomwo anonasire ndau inogara vanakadzi vakazvitwara nendau inogara vana kuti vauya zviya veirwara vanopinda umwo.

Muzvibhedhleya muzhinji, amupindwi-pindwi munenge mune vana, naanamai vakazvitwara. Munopinda madhokodheya ega ,nekuti vanenge veide kunasa kuningira, zvakanaka.

Kune zvimuchini zvinoita sekuti zvidoko asi zveibatsira pasina izvozvo wagume pachibhedhlera aurapiki vanokuti chakati apana chinoda kunotengwa saka zvinosisa kunge zviripo zvakazara pazvibhedhleyapo.

Tine zviro zvinodiwa mukurapwa kwemuntu pane zvimweni zvekuti zvinenge zveigadzirisa gadzirisa makodo emuntu anenge apesana zvirozvo zvinodiwa azvifani kutamika pazvibhedhlera Saka tinoda kubonga zvibhedhlera zvizhinji zvinazvo hazvo.

Kune zvimweni zvitenda zvisingarapiki ngemadziso kana kuti ngemutombo dzechibhoyi. Tinosisa kuenda kuzvibhedhleya tondoningirwa pamuchini teibhuirwa kuti denda raunaro iri, rinoda kudai.

Muchini dzedu dzirimwo muzvibhedhleya dzinoshanda zvakawanda-wanda. Dzimweni dzinoningira kuti hatakadai taakurarama nedenda ripi.

Muzvibhedhleya medu munosisa kunge mune zviro zvekuti muntu asvika asima simba munomupa okona kuhamba ndizvona, eienda kundorapwa nana chiremba.

Muzvibhodhlera zvizhinji zvatikurei vanosisw kuti meiguma pagedhi vakuningira ngazvekuningira zviya kuona kuti unosisa kupindamwo ere kana kuti vanobhokuvharirawo muchimbatso chako wega veikurapa urimwe nekuti unozondopa amweni denda rakakura.

Mazuwa ano kuzvibhedhlera kwaane michini dzakawanda dzinoningira ngazi dzedu mumwiri mwedumwodzeiona kuti nguwa imweni yaashomani nguwa imweni yakawanda inotodawo kupangurira vamweni.

Kune zvimweni zvokuti vaguma pazvipatara zvisipo zvirozvo unotozi petuka chakati hapana. Saka tinosise kunge tine zvakakwana pazvibhedhleya zveduzvo. Kuitira kuti tiningirwe zvakazara.

Mitombo yedu tinosisa kuiisa pandau yakanaka taipuwe kuzvibhedhleyayo tinosisa kuiisa pandau yakarongedzeka kwete kuti izodhibhika dhibhika muzi weshe azvinaki zvirozvo.

Muchini muzhinji uri muzvibhedhleya veitogara vanotange kutoona kuti unohlupika nedenda rakati. Ndokunge vakuningira pamuchini vavo veikoronzera.

Zvibhedhleya zvizhinji zvinosisa kunge zvine zvekupa vantu vanenge vakuwara makumbo avo zvovapa kuti zvivabatsiridze mukuhamba vachienda kunorapwa.

Muzvibhehlera medu mazuvaano manemuchini dzinoningira kuti ngazi dzedu dzirikuhamba zvakanaka eree echitaurira nyamwe mvura yemumuviri ichakawanda eree tinoda kubonga mazuwano zvinonga zvirikuchinja kudhaya kwanga kusina izvovzo

Muchini yedu muzhinji inonasirwa nepekuningira ,unenge weiona zvinenge zviri mumwiri mwako. Zviro zvambanaka mazuwa anaa. Akuchina zviya zvekudhaya zviyana vaiti veikucheka mundani vaitanga vakuuraya . Muntu mazuwa anaa unombaatochekwa akaningira eitobhuyiwa naye nyaya.

Tine zvimabhara zvatinohambi zvinohambiswa zvinenge zvakaiswa maphirizi nemutombo yakasiyana-siyana. Zveipindwa nazvo munenge makaata varwere wega-wega.

Mishini mizhinji dzemuzvibhedhleya mwedu dzinondotikhomba magariro akaita ngazi mumwiri mwedu dzeitibhuira kuti kungawa kuti mazuvanaya musarya chukera yakawanda wanotironzera.

Muchini dzedu dzirimwo muzvipatara dzinoinda kootiningira kuti nyama yangu ineyi inotambudzika ngei. Dzeitiningira kuti ngazi ichimwo here mumwiirimwo. Kuti yeida kuwedzerwa veitiwedzera.

Mazuva anaya muchini dzedu dzinoiswa nezvi vhiti vhiti zvino ningira kuti denda iri rakura zvakadini veiti ronzera kuti muno riona ere denda riri mundani mwako kana mu mwiri mwakomwo.

Muzvibhedhleya mefu mazuwa anaya mwaane muchini dzinoningira kuti mumoyo mako mune mvura yakanaka ere nguwa umweni yawandisa vanoningira kuti iii mazuwa anaya Mumwiri mwako mvura yawandisa shandisa zvakati veitironzera saka muchini dzakambaanaka muzvipataramwo.

Kune zvi muchini zvinosisa kuti azvi tamiki pa zvibhedhleya nekuti zvirozvo zvino shanda nguva imweni unenge wapindwa nge chiro munze panoda chino nase ku donongodza kuti chione kuti chiro icho chiri pakati.

Zvibhedhlera zvizhinji zvane muchini dzakawanda dzekuningira muzhinji dzakona dzinenge dziri dzekuti tipime kuti kuti tinorema zvakadini takareba zvakadini zvirozvo zvakakosha zvirozvo kuti uone kuti wakareba zvakadini.

Muzvibhedhlera medu mune michini dzakawanda kune dzekusuka dzemene nekuti machira aya anovata matenda anoda kusukwa. Nedzekuti ningira ngazi dzedu nezvakanowanda-wanda.

Muchini dzechizvino zvino dzakubva kwakasiyana siyana dzimweni dzakubva kubanze kwenyika. Zvinobatsira pakuti munomu tigone kudzishandisa saka zviro zvinezvi zvakambainaka zvakambati mboryo.

Teiguma pachibhedhleya pedu avaiti ekhtiningira ngemadziso kuti eya shuwa hatati tinorwara vano tora zvavanotora votipfekera voona kuti shuwa aaa muntu unowu unorwara ngazi yake aisi kuhamba zvakanaka vochiona kuti tinorwara ngenyi.

Michini mizhinji iri muzvibhedhleya inoita waya kune magetsi. Saka tinosisa kuti pave nemasola akawanda ekuti tasvika vasazoti magetsi akuna. Vanoningirawo vantu ngenguwa. Mizhinji aishandi iri yegaba, inoshanda nemagetsi nezuva remunyadenga.

Mushini muzhinji dzepa zvibhedhleya pedu dzino sisa kunge dzei gara dziripo ku itira kuti pasvika muntu nguva imweni dai wasangana ne dambudziko atidi anozoti muchina wakati awupo unoda dhokoteya ana onini achabva kuri ngazviwe zviripo.

Munogara muchini dzedu amudi kungoti chero wabva kwaabva ongopinda munosisa kupindwa ngevanoshandamo ngekuti umweni unozochuna zvisizvo muntu oda kurapwa muchini uya auchatobudisi zvemenemene zvaunosisa kubudisa.

Tagume muzvibhehleya azvibhuyi kuti tikababhuyira kuti tinozwa zvakati vangamba kutirapa. Vanotiningira nemichina dzavo dzechizvinozvino vonase kuona kuti eya denda riri apa ngeiri votipa mapilizi topona.

Mutombo dzedu muzhinji tinosisa kunasa kudzingwarira, uyezve tinosisa kuteedzera zvinonga zvakanyorwa panxwadhi inenge iri mukati muchibhokisimwo. Zvirozvo zvakanakira kuti ,tisazotora mutombo wakawandisa.

Pachibhedhleya pedu panosisa kunge pane zviro zvakakwana zvekuti nguwa imweni panouya vantu vane denda rekuti avatokoni nekuhamba tinovapa zvirozvo vosunga varimo saka zvinosisa kunge zviripo.

Mutombo dzedu muzhinji madzinenge dziri dzinosisa kugara pandau padzo yadzinosisa kuti dzive dzakagara kuitira kuti nevanotenga vaya vanodziona kunyange vasingaidi havo nguwaiyoyo vanoziya kuti vaiona panotengeswa pakada.

Tinoda kubonga mazuva anoya, mitombo yechiyungu yakanakira kuti inodetsera paunenge uchimbaazwa zvirwere zvakasiyana siyana. Asi wavhura chibhodhlera chakona, ngachivharwe nenguva kuitira kuti isabuda mututu.

Mapilizi edu teyimamwa, tinosise kuteedzera zvinenge zvakanyorwa, mune chinwadhi chinenge chiri mukati umo, tochiningirisa teyiteedzera, azvifaniki kuti ukamwa zvikayita sezvayita nani wosiya, denda riyani rinouya kupetukirazve.

Mapiritsi edu anosise kugara mumagaba anosa kuvharika uye anonasa kuiswa pakanaka pasingagumi vana vadoko ngekuti vana vanoangarara anoona sekuti amwe masiwiti.

Mutombo mizhinji tinofanika kuziya kuti ikabeurwa kudai , aifanhwi kubeurwa kenguva yakareba ,tabeura ngativhare kutisisa kuti irambe ichishanda.

Mumitombo dzatinopihwa kuzvibhehlera kuno wekuwedzera simba ,paye patinozwa kupera simba mumwiri mwedu. Kune unowedzera yaamho.

Mutombo dzedu muzhinji dzinoenderana nokuti muntu unemakore manganai ekupona. Hadzingozi chero arimwana mudoko ozi ngaamwe mutombowo, dzinonyorwa kuti idzi dzinoda vantu vati kurei.

Mutombo yedu muzhinji wechiyungu, tinosisa kuuningira zvinwadhi zvinenge zviri mukati umwo, tozvierenga toona kuti zvinomwiwa zvakadini, teyiteererazve madhokoteya edu zvaanenge aronza.

Mutombo muzhinji yemuzvi bhedhlera inenge ine bhokisi rainenge inayo iwewe ndiwe unovhura mubhokisi moo mune chimwadhi chirimo weverenga kuti chinobuyeyi kuti ubatsirike pamutombo wawatenga uyu. Zvinenge zvakanyorwa zvakawanda kuti mutombo unou waufa.

Mitombo dzebesha, dzinosisa kushanda zvebesha zvega, hino ana emazuwaanaya azhinji akudzishandisa zvisizvopi, anombatora chibhotoro cheshe kwakudururira mukanwa make, zvozokonzera kuti adhakwe, izvozvo zvakambashata azvidiwi.

Maphirizi eduwo tinosise kumamwa kubudikidza nezvakabhuya chiremba, munwadhi iri mukati umwo. Chiremba unotibhuira kuti rakazwi ngerimwe, shuwa ngaritorewo rimwe. Tisapikisana nemadhokodheya edu.

Mitombo dzechiyungu dzakanaka dzinonyorwa ngechiyungu cho weiningira wo kuti dzinoshanda zvakati, zvinoshanda mazuwa akati yavhurwa, saka tinoda kubonga kuti apana chitsva ipapo, asi taivhurawo tinosisa kuivhara kuti irambe yeishanda.

Muzvibhedhleya mwedumwo tine mutombo dzakawanda dzine muhlobo yakasiyana- siyana . Mutombo ineyi inoda kungoziya kuti inoshandei muzvibhedhleyamwo ,teipa waya vantu.

Mutombo muzhinji angaa mapilizi kakurutu mapilizi anoiswe zvakaita zvimunyu zvinenge zviri mukati tisazvobvisa zvirozvo zvirozvo zvinoshanda kuti tikanyambomavhura kudai aaperi mweya anoramba akangwaririka kakurutuu.

Kuzvibhedhleya mwedumwo mwatinenge taenda mune mutombo dzirimwo, mutombo dzirimwo dzinedzi dzinoda kuningirwa kuti dzakanyorwa kuti tinomwa mapirizi manganai manganai amweni anohamba ari mairi mairi, amweni anohamba riri rimwe rimwe saka tinombaada kunatsoningira zvakanaka kuti yakanyorwa kuti kudini kuitira kuti asazowandisa mumuwiri asazoitazve mashoma mumuwiri.

Mitombo imweni ,inoitawo zvekufafaezwa, pamuntu anenga ane denda. Zvirozvo zvinondokosha zvinodetsera, kuti iwewe unenge weifafaeza usabatira zvidenda rineri.

Mutombo yedu inorapa besha inosisakunasa kugara mwakanaka, atisisi kutengesera vantu veshe veshe vakaita sevana vadoko ngokuti vana vazhinji vakuitora veishandisa kuti ivadhakwise saka heyi zvinoda kuona kune vanotengesa mitombo vari vedzemutombo dzebesha idzi.

Mutombo yedu yechiyungu tinosisa kunyatsotarisa pamxadhi irimukatimwo. Toningira kuti kuti arimwana mudoko eipuwa chipunu chimwe, ngaapuwe chipunu chimwe. Haikona kuti ah denda rake rakakura maningi ngandipe zviiri rikasike, harikasiri ngokudaro.

Mitombo muzhinji dzebesha vana vamazuva anaya havachadzikoshesi vakudzitora veimwa chibhohleya chese chakadaro. Zvinokonzera kuti vadhakwe vadhakwa havachazivi zvekuita. Saka vanosisa kubatwa veigara kunogara vapengo.

Mutombo wedu muzhinji wegotsorwa unotengeswa muzvitoro asika tinosisa kuushandisa pagotsorwaro ratinenge teizwa. Tisazoti chibhodhleya chimwecho toti ntluu chese izvozvo zvinozoita kuti tidhakwe.

Mutombo hadzo mizhinji tinosise kuteedzera zvinenge zvakanyora pabhokisiro nechinxlwadhi chiri mukati umwo kuti tigone kupone tisati aah ngokuti inini ii zvakanyanye kundibata imbotondipeyi arimairi iro reidiwa rimwe hazvizohambi zvakanaka mundaramo mwedumwo.

Mitombo dzedu mizhinji unopima kuti mugaba umu munosisokupinda dzakawanda zvakadini. Iyi inokoshera kuti unenge wapimirwa mwedzi wekuti maphilizi aya anopedza mwedzi dzakati, Saka vanongononga chigabacho vokupa, wotoona kuti dai mwedzi mutatu ere.

Maphilizi edu emazuvano anaya, haasisi kungovhurwa pese pese, ende anosiswa kugarira kure kusingasviki vana ngekuti vamweni vana vanenge vofunga kuti masiwiti votora vorya, otovashatira. Saka tinosisa kumaisa pandau yakanaka, yakangwaririka.

Mutombo dzemuzvibhedhleya mizhinji dzakona yavhurwa ayichatoshandiswi vanosisa kuti pange pane vantu vakawqnda vanoishandisa nguwa iyoyo ngokuti ikatobeurwa apana pekuti ingachashandazve mangwani ndisaka vachizoti munouya mangwani kuitira kuti muwande.

Mitombo yedu muzhinji taenda kuzvibhedhleya taipuwa inosisa kushanda zuva iroro ratinoibeura. Takorera tinoiisa panotondorera, eya mangwani yozoshanda hayo. Haiti kupishwa mitombo mizhinji.

Mutombo muzhinji wemadziso unonasirwa wechiyungu unoitwa zvekudonhodzerwa mudziso, kashoma kuti upuwe wokumwa, kazhinji unotopuwa wokudonhodzerawo.

Kune mutombo dzinonasirwa dzinorapa makonye. Angava ari mudumbu ari mumusoro aripainyi. Mutombo idzodzo dzinenge dzakanasirwa, zvingave zvikwekwe zvinenge zviri mumwiri mwemuntu.

Mutombo yechiyungu imweni yakhona aisi yekumwa yega-yega imweni yakhona unotora uchidzora pandau inenge yakashatayo uchidzora ringaa ronda, munga mumadziso memene uchidaro.

Mutombo yedu inosisa kunge ichigara mundau yakarongedzwa zvakanaka, zvinoenderana nokuti muntu akada kunyambokomba kuti ndodawo mutombo uyu unoukomba ari kubanze. Zvirozvo zvakanaka izvozvo, zvakambati mboryo.

Mapilizi mazhinji tinosisa kuteedzere zvinenge zvakanjorwa ngemadhokoteya kuti tikazwi tino tora mairi mairi ngatitore mairi mairi atisisi kudamburira munzira kuti dai tikamwa rimwe zvikadarika totoona sekuti tapona ngekuti denda riya rinozouya rakakura

Kune mutombo unomwiwa wechiyungu unodzivirira nguwa imweni unenge warambwa ngezvikhafu zvaunenge weirya vanondokupa mutombo wekuti uyu unoshanda zvakati kuitira kuti usarambwa ngezvikhafu izvozvo, nguva imwe vanokuti usaryazve zvikhafuzvo zvakaita sehove dzinonyanya kuramba vantu.

Mitombo mizhinji inonasirwa yechitungu yakona tinoipuwa waidzora pandau yaunenge wakakuwara semataurirwa aunenge wakaitwa ngemadhokoteya saka tinosisa kuyaiya madhokoteya edu.

Mitombo dzedu dzemumabhodleya dzinoshandawo kudarika mapirisi, dzinokasika kupinda muropa zvino mapirisi patichambonwa mvura tozonwa zvotozodini mitombo inenge yatoenda kudhaya asi tinosisa kudziverenga kuti dzakanyorwa kuzitinonwa tadya here ngokuti kunedzimweni dzisingade nzara.

Mitombo mi zhinji yonasirwa ino hamba yakati mapilizi ne mutombo we mvura zvirozvo zvino itirwa kuti dzibetserane kushanda mu mwiri mwedumwo asi tinosisa kushandisa ma shandisiro akanaka anenge aka nyorwa pa nyadhi inenge iripo pa chibhotoro po.

Mutombo dzedu dzechiyungu dzakanaka tinosisa kuningira kuti mutombo unowu wandatenga ungarapa denda rakadini, endezve unorapa mazuva manganai ndeiwushandisa.

Muzvibhedhleya medu tine mitombo dzakawanda. Kune mutombo wokuti unozwi imwa mangwanani, masikati, madeikoni. Kune mutombo unomwiwa kamwe kuti wakheta kuti ndoda kumwa madeikoni umweni madeikoni mutombowo unondoshanda. Hauzodi kumwa mangwanani, masikati, madeikoni aa unokuuraya.

Mutombo yedu mizhinji taivhura tinosisa kuibeka pandau yakanaka kuitira kuti vana vadoko vasasvikira ngekuti vameni vana vanoshanja vanozobata mutombo ineiyi vomwa izvo aidi vana vadoko.

Mutombo dzemukhuhlani dzakanaka. Dzinobetsera kuti mukhuhlani upere, asi kuti vana vemazuwa anaya vaakudzishandisa zvisizvopi. Amweni anoitora oti inoita kuti udhakwe. Azvisizvo zvinodiwa izvozvo. Dzinosisa kuti dzishande dziri mitombo dzebesha.

Mutombo yedu yetinopuwa ngemadhokodheya tinosise kuiningira zvavanenge vatironzera kuti uyu mutombo uyu ngaushandiswe zvakadai tinosisa kuteedzera zvavatironzerazvo zvinoenderana nechinwadhi chinenge chirimukatimwo .

Mutombo mizhinji unogara muzvibhokisi inosisa kuti patoibudisa toiisa pandau yakanaka pasingagumi gumi zuwa, pasingagumi vana vadoko ngekuti vana vanoshanda zvikazoita zvemahala.

Mutombo muzhinji mazuva anaya ikavhurwa inosisa kushanda yorapa vantu veshe vanenge vakaungana. Haisisi kuti izoshandazve mangwani, ndoomutombo muzhinji dziriyo.

Mutombo muzhinji inoshandiswa pakudzora panenge paita zvindakwenya inosisa kunge ari mafuta asiri mapilizi atinoshandisa tozora pandaupo paite zvindakwenya.

Mutombo wegitsorwa wakanaka tikaushandisa pagotsorwaro. Azhinji ana edu atakaabara, vaakuushandisa zvisizvo. Umweni unotora chibhodhleya chese, omwa kana zvibhodheya zviiri, zvondokonzera kuti aswere akadhakwa mumwiiri mwake.

Mazuwanaya zviro zvanaka kudhaya kwaingava nemaphilizi mutombo dzemvura dzaiva mushomani hino vakaonawo kuti vana maphirizi avanyanyi kumada ndokunasira mutombo dzemvura dzekuti kungomuoa asi inoda kuningirwa kuti yakanyorwa kuti tomupa yakawanda zvakadini kutora kuti zvisazomuwandira mwana uyu.

Mitombo dzechiyungu dzakabaanaka. Asi tinosisa kuningira muchinwadhi chiri mukati umo tombaona kuti chakanyorwa kutii. Tinofanira kuimwa kwemazuwa manganai?

Mutombo muzhinji vechiyungu ukaumwa unondobvisa tsvina inenge iri mumwiri mako ropa reichena mbichana-mbichana. Saka tinosisa kutedzera manyorerwe yainenge yakaita muchinxadhi chiri mukati teiningira kuti uyu unodiva mazuva akati.

Maphirizi emene aasisi kugara pakati njenene, anosisa kugara mugaba rawo mune zvimunyu zvinenge zvirimo zviri muchipepa tisazvidusa zvinongwarira mbepo yemaphilizi kuti rirambe rieiphilizi rine utano.

Vana vazhinji mazuwa anaya vanotora zvinodhaka Saka panosisa kunge pane ndau yekundovangwaririra vantuvo. Kutovabata vondongwaririrwa umwomwo veiningirwa kuzi pfungwa dzavo dzirikuenda pandau ere ngekuti vanenge votoita kukuhlanya kwemene.

Vanoona ngezvokurapa vana vanosisa kunge vanehana yakatambanuka kuitira kuti mwana vasavavhunduka. Ngokuti teibva nevana kumbatso, tikatovati tirikuenda kuzvibhehleya vanotya zvisingaiti kuti dai ndaakunouraiwa. Saka vanosisa kushekerera vanaa, veivaaraidza-araidza.

Tinosisa kuti wanoona nezvevana wanosisa kunyengerera vanawo weivapa mutombo kuitira kuti vana wasapfira pashi weiwanyepera kuti zviro zvandinokupa izvi zvinonaka kana kuti masiwiti.

Vana vazhinji vadoko kana taenda kuchikorayo hakuitwi zvemabhuku zvega kuti chikuri tati mabhuku. Tinosisa kumbobuda navo pabanze, teimbotamba kuti pfungwa dzimbovhurikanyana kudai.

Zvibhedhleya zvedu zvinosisa kunge zvine mubhedha wekuti vantu vakasvika vakabatwa ngedenda rakakura vanombopuwa pekudzorora veioneka kuti ririkupera ere kana kuti harisi kana kuti zvinoda chibhoyi here.

Munorapirwa ana adoko munosisa kunge mune ndau yakahlamburika yekuti vaate veirapiwa varimwo umwomwo muzvibhedhleya veinyase kuongororwa kuzi vabatiwa ngedenda rakangeyi.

Vana vazhinji vanosisa kuonekwa ndiana chiremba vachiri vadoko kuti vaonekwe kuti vakakwana ere, pfungwa dzavo dzakanaka ere, apana pakakuwara ere veiwongororwa nemadhokodheya edu.

Teibara vavana vedu atsisi kubara vana kubarira umweni mwana kuti ahlupeke atame nenguwa yekutamba neamweni nenyaya yekuti bereka uyu mwana .

Chana edu atino bara anosisa kudakara anyari pa zvikorapo anosisa kudakara zvinopa zve utano mu vana vano ramba vaka gwinya.

Kudhaya taiziya kuti matenda emadziso anobata vantu vati kurei hino mazuvaanaya nevana vadoko nechichabarwa chemene chinogona kubuda chinedenda remadziso saka chinosisa kuningirwa pamuchini ngemadhokodheya kuti chingada magirazi ere.

Vanoshanda muzvibhedhlera zvedu vanosisa kuti patinogona votanga vatitora kuti ropa redu rinohamba zvakanaka here vochiona kuti ronzera kuti chini chiri kukonzera dambudziko.

Tinosisa kuti takagara kumamphatso kweduyo, tidakarire kuenda kuzvibhedhleya teindoningirwa kuti, ropa redu richakanaka ere, kana kuti roda kuti tiendewo pamishonga .

Taguma munotengeswe mutombo kana dambudziko reida kuti mubhuyirane muri vayiri munoemera anenge arimo obuda mobhuyirana mweinase kuzwanana kuti unase kuzwa kuti rinorapika ere kana kuti arirapiki.

Mitombo yedu mizhinji haitenderwi kubatwa pamaoko. Tinosisa kutsvaka chimushini chinenge chechi.. kunyange kuerenga chinoerenga, cheiisa mupepa. Hazvitenderwi kubata pamaoko vantu vakaningira kudai. Hatiziyi zvaunenge abata.

Zvikora zvizhinji zvinofundisa vana basa kuti vaite madhokotheya, vamweni vanofundiswawo zvakasiyana-siyana ,zvochienderana nekuti waenda kodini, kuzvikorazvo.

Munogara madhokoteya nemuchini dzekuningira antu munosisa kunge makarongeka. Uyezve ena anenge ari imwomwo unosise kunge akavhara muromo nemaoko. Kuitira kuti asabatwavo ngematenda. Ngokuti pachauya anedenda rakadarika revamweni varimwo saka tinosisa kuzvidziirira.

Kune vana vazhinji vanorarama ngourema, tinosisa kuva kuramba teivaonawo vachikurudzirwawo mabasa avangaita vakaremara vakadaro. Avasisi kungogara. Vanosisa kungobata batawo mundimamwo.

Mazuva anaya kwane muchini dzinondo bairirwa pachi vhiti vhiti pakopo weiningirwa weioneka kuzi nguva imweni mu mwoyo mwo azvichina kuhamba zvakanaka zvinosiya mu pikicha wekuti vanozoku komba.

Pane matenda atinosisa kufundisana auya tinenge teibhuirana kuti iri rinorapa zvakadai. Teitofundisavo taenda kuzvipatara zvakafanana nekuti unenge veida kurunga zvimurivo unosisa kufundiswa unosisa kugai.

Tinosisa kufundiswa ngevanoona ngezveutano, tichiyaiya, vachitipa nxwadhi tichierenga kuti kunoda kuuya denda rakati, tichinasa kuzwisisa, Uye tinofanira kudxoka zvivharamuromo kuitira kuti tisatapurirana zvirwere.

Mazuwa anaya azvichatenderwi zvekuti taenda kuzvibhedhleya, tobatwa-batwa ngemaoko, teinyeperwa kuti mwana wakaema zvakashata. Mazuwa anaya kwaane zvimichini, zvinoningira kuti mwana, aana kugara zvakanaka.

Dhokoteya eyisvika mundau ine vatenda unosvika eitora bhuku einingira kuti bhuku rineri rakanyorwa mutombo upi hino harakanyorwa mutombo uyu wakorera mundu ngatimboedza zvakati zveidaro zveidaro einyora pashi.

Mutombo ausi wemapilizi wega panemutombo wekuti dhokota unotoona kuti munhu uno ngandimbomubata musoro tione kuti unodini ngazi yake inonge yeihamba zvakadini eitobatwa kudaro umweni unonge eishota kuata akabatwa kudaro unobva aata ozomuka nguwa inoteera.

Inini ndega pachangu ndinosisa kungwarira utano hwangu ndeizviningira kunyangwe mufoni memene ndinosisa kuzviningira kuti ngazi yangu ichiri kuhamba zvakanaka ere ndaona kuti zvakashata ndorumbawo kuzvibhedhleya ndindovabhiira dambudziko rangu vona veindibhiirawo kuti ndorinasira sei.

Kudhaya taiti ana mai vakazvitwara kwaingova kungo zongomirira nguva yekuti upone mwanawo kwochingoona kuti kwabuda mwana muhloboyi hino mazuva ano kwava kutikombwa nemichini dzirimwo kuti mune mwana wemuhlobo wakati.

Madhokodheya edu mazuvanaya awanda, saka veitanga mushando kazhinji vanototanga vaparura kuna marure kuitira kuti vakone kushanda zvakanaka, akuna chavangaita vasina kuronzere marure.

Mucheni muzhinji inondo ningira kuti munze me mwana maka mira sei mapinda marara ere kana kuti amuna marara yo pedza yo ningira zve aringa mukuwadzi ere riri munze kudaro.

Munoningirwa ngezveropa hamupindi vatenda. Munenge mune vanoningira, ivo vega, haikona kungotiwo muntuwonje angopinda endi hamudi noizi, munoda makanyarara.

Tinosisa kuva nemadhokodheya akawanda pane denda rinobade kuunganirwa umweni eirapawo zvakati umweni eidai zvirozvo zvakakosha izvozvo zvinodiwa

Tinoda kubonga madhokotheya anoona nezvevana, patinenge tasununguka vana vedu. Vanotifundisa kuti vana vanobatwa zvakadai, vana vanopuwa mumukaka wakadai. Zvirozvo zvakakosha ,kuitira kuti tisadzvanyirira vana vedu vatakabara.

Mitombo mizhinji mainotengeserwa munosisa kunge makachena ,munosisa kunge meirongedzwa zvakanaka ,meikhombeka kuti muntu akasvika eida kutenga mitombo otaura kuti ndoda mitombo uyo, opuwa.

Panotengeswa mitombo yedu ngapanyorwe kuti vantu vainyambo darikavo havo vasingadi mutombo. Nguva imweni havaidi nyamushi asi mangwana vanozoona kuti aa pane pakanyorwa payana panotengeswa mutombo saka panosisa kunyorwa.

Munogara mutombo dzedu munosisa kunge makachena, mweionekera, dzakarongedzwa ngezvikundla zvadzo. Kuitira kuti panouya muntu unongoamba ekunonga womborongedzera muchiphepha womutaurira kuti unoshandei.

Panotengeserwa mitombo panosisa kunge peiwonekawo unyambori kure panosisa kunge pane ndao yekuti vatenda vakauya vanombogara veimirira kuto dhokodheya avatengesere mutombo unouyu.

Zvibhehlera zvizhinji zvatinoenda azvichina mitombo yakakwana saka tinoti tasvikeyo kuchibheleyayo anotinyorera hedu mutombo isusu tisu tinozotsvaka hedu kuti toutenga pari ,saka panotengeswa mutombo panosisa kunge pakanyorwa kuti apa panotengeswa mutombo topindamwo hedu nezvibhuku zvedu tovapa votimbhuyire kuti uyu unoshanda zvakati.

Panotengeserwa mitombo yedu panosisa kunge pane muntu anenge eitikomba kuti umu munotengeswa mitombo endezve panosisa kunge pakanyorwa hapafaniki kuvharwa vharwa kuitira kuti vantu vasvike veibatsirika utano wakakosha kuvantu

Munotengeswa mitombo mwedu dzinosise kugara dzakarongedzwa zvinoona vaya vanoda kutenga mitombo dzedu vasavhiringika vapinda muzvitoro zvinotengesa mitombo vanosise kuona kuti mutombo wandinoda uwo uriapo ,vasina havo kuoona vobvunza anaenge eitengesamwo.

Panotengeserwa mitombo dzedu panosisa kuoneka kuti apa ndopanotengeswa mitombo. Kunyangwe muri mumambatso tinosisa kuisa chikwangari kuti vantu vakombe kuti apo ngekuti amweni anozorashika mumapato mwo.

Kunotengesa mitombo dzedu kunosise kukombeka kuti umu munotengeswa mutombo musaita sekuti amutengeswi mutombo munotengeswe ngubo ngamukombeke weipinda unotoona kuti umwu ngemwe mutombo.

Mutombo mitombo dzedu dzezviyungu dzinosisa kugara mundau inochengeteka yekuti apambosviki kana zuwa ende tavhura tinofanika kumbonya pamutombopo kuti pasapinda zuwa nekunaiwa.

Vanoita nezvekutengesa mutombo vanosise kunge vakafundira basa ravo kuitira kuti pakagume munhu asinganasi kuzvizwa vanoningira pabepa voona kuti wanyorerwa mutombo wakadayi.

Munotengeswa mutombo dzedu munosisa kunge vakadzirongedza zvekuti munhu akasvika unongokomba kuti ndoda mutombo uyo wakati ndokunge achiziya kuti mutombo uyo waakomba unorapei, ende asingaziyi unoronzerwa kuzi mutombo uyu eya wakomba asi kuti aurapi chiinyi, dambudziko rakanyorwa pachibhuku pako apa.

Munotengeswa mitombo dzedu munosiswa kunge muine zviro zveshe zvakakwana ungava mukaka dzevana dzekuti vana vamwiswe dzinosiswa dzirimwo, mabota evana anosiswa kunge arimo ,amufanike kutamika chiro kuitira kuti zviro zvese zvinenge zvabvunzwa zvivanikwe.

Munotengeserwa mutombo mwedu panosisa kunge pane muntu anenge eitikombedza kuti apo ndopamunondotengera mutombo uyezve ndopamunondorapirwa apapo saka zvinosise kunge zvichionekwa.

Muro munotengeswaa mutombo, munosisa kuenda muntu anonasokuzivaa ngozvomutombozvoo kuitira kuti vanouda kutenga vakamubvunza kuti uyu unoshandei unovaronzera kuti uyu ndowozvakati uyu ndowodenda rakatii, zvirozvo zvakanaka izvozvo.

Panotengeswa mitombo vazhinji vakutengesa nemitombo dzechibhoi dzavanonasira vachiisa zvavo muzvitoro mwavo. Zvirozvo zvakakosha asi dzinoda kunase kuziya kuti vanozviziya ere.

Munogara mutombo medu munosisa kunge makambashambidzika kunyange tikagumemwo atifasini kusiya tsvina tinofana kubvemwo mwakachena kudaro munosisazve kunge musinganayi kuitira kuti mutombo dzedu dzisanaiwa .

Vantu vanoshanda munotengeswa mutombo vanosise kunge vakazvifundira zviro izvozvo ngekuti vasina kuzvifundira vanozotipa mitombo isingaenderani nezvetinenge teizwa. Saka vanosise kutoendawo kuchikora kofunda ngezvazvo kuitira kuti vasazotipa mitomno isingashandi padambudziro ratinaro. Eya zvinosisa kuti mboryo.

Munogara mutombo jedu munosisa kunge makarongedzwa maringe nekuti mutombo dzakona dzakafanana ere, teiti uyu ngeunorapa zvakati uyu zve unorapa zvakati ,kwete kuti dzosangana, ngukuti uyane anenge eitengesa unogona kupa muntu mutombo dzakasiyana ipapo saka dzofana kunge dzakarongeka.

Munogara mitombo dzedu mwedzinotengeswa munosisa kunga mune mitombo dzeshe dzinenge dzeidiwa ngevanorwara. Zvisati nyamushi wakati amuna ngekuti nguwa imweni muntu unenge auya ane mukhuhlani wakakura maningi.

Munogara mutombo yechiyungu munosisa kunge makanaka makarongedzwa uyezve musi ngagumi zuwa nekunaya kuitira kuti mutombo yedu igare yakashambidzika.

Munikazi wepanotengeserwa mutombo unosisa kunyora kuti anhu aone kuti panapa ndopanotengeserwa mutombo. Munosisawo munotengeserwa mutombo mwakachena musina kana tsvina ngekuti mune ndaramo yevantu.

Vanotengesa mutombo vanosisa kunamira zvinokhomba kuti pazvitoro pavo panotengeswa mutombo, apatengeswi mbatya, ngekuti mitombo mizhinji dzavakupera kutengeswa muzvitoro, asi munosisa kunamira zvinokhomba kuti munitengeswa mutombo.

Munogarazve mutombo mwedu munosisa kunga musinganayi ,musingapindi zuwa muri mundau mwakanyarara nyarara. Amufaniri kuita semubhawa kuita noizi ngekuti vanoda kutenga vakagumamwo vanofana kuzwanana neanenge eitengesa.

Munotengeswa mutombo munosise kunge munezveshe angava mazibhande aya anopedza ndani anosise kenge arimwo zvineutano zvee neanotorwa eyishandiswa vaye vanochovha mudhudhudhu.

Munogara mutombo dzedu munosisa kunge makarongedzeka zvakanaka musina vanopinda-pindamwo vasingashandimwo, nekuti zvinokurudzirwa kuti mugare makashambidzika, amweni anozopinda nezvitenda zvavo.

Munogara mitombo dzedu munosise kunge makachena, uyezve munosisa kukombeka kuti umu ndomunogara mutombo dzedu. Kuti antu asarashika tinosisa kunamira zvikwangwari pachitoropo kuti paoneke kuti apa ngepekutengeserwa mitombo, zvisiyane nemumu munotengeswa ngubo.

Tinoda kubonga yambo zvibhedhleya zvadzara kunyangwe mumakanyi umu vandu vanobhuyirwa kuzi shambayi maoko kunode kuuya chirwere chakadai saka vandu vanorambe veyibhuyirwa pega pega pavanenge vakaungana vanoronzerwa kunyaangwee mungava mumakereke memwene vanotombomira zvemakereke voronzerwa.

Kune zvirwere zvatinosisa kuti nesuwo tisina kufunda zveudhokodheya tironzerewo vamweni patinemge tatovaona kuti kune denda rakati, saka munosisa kugara makashamba maoko, munosisa kugara makadziirira.

Zvekuhamba tiyironza ngezvehutano, zvakanaka zvirizvozvo zvinopa antu kutiva cabange ngentendaro rinenge riribhuyiwa vapote vachinoningirwa neana zviremba vedu veyiwonekwa kuti havana dendaro here .

Panoungana vanthu veifundisana ngezveutano panosisa kunge pane zvibhara muromo munthu weshe akazvipfeka hino azvidi kuti umweni wakagqoka zvivhalamuromo umweni aana ngokuti panobuda matenda akwanda .

Mazuvaanaa vantu vakuhamba veibhuyirwa kunyangwe mumamizimwo munohamba veutano veibhuya kuti kunouya denda rakati monufanokuungana zuva rakati tomupa zvekudzivirira denda rineiri saka ngatiyayeye pavanouya.

Eya pane panohamba vantu veyiti fundisa kuti kune chitenda chakati zvinoenderana ne antu akuru zvinondo bata futi ana adoko saka tinoona kuti antu akuru anosisa kuvapowo veidzivirirwa ne ana adoko anosisa kuvapowo veyi dzivirirwa.

Tinoda kubonga vantu vakuhamba veifundisa antu ngezveutano. Kuti zvakati zvinobatwa zvakati zvirozvo zvakarongeka vazhinji havanyasi kuzviziya mundxondo dzavo. Saka vanosisa kutamba veifunda vakawanda veibhuirana kuti shuva chakati chinoda kuitwa.

Akusi kuzvibhedhleya kwega kunobhuyiwa ngezvekurapwa kwevantu. Vanobuda muzvibhedhleya veititsvakira ndau yatinoungana yokuti vatironzere kuti kuri kuuya denda rakati tinorishanda zvakadini kuti ripere. Saka zvakanaka kuti tivayayeye pavanouya paya kuti denda iri ngatidai.

Tinoda kubonga vanoona zvekurapwa kwe antu vanotihambira kunyangwe muzvikoramo weidziwirira denda rinenge raonekwa pamhepo kuti riri kuuya ana veipinda mumuraini weibairwa muntu weshe unenge weibairwa.

Tinosisa kuyaiya teironzerwa maringe nedenda rinouya nechipuka chinozi ntunga, nekuti inokonzera zviyaiyo zvakawanda mumwiri mwedu. Saka tinosisa kuyaiya kuti tabatwa ngechiyaiyo chentunga cho tinodini.

Vanohamba veirapa vantu muzvikora muya nemumamuzi azvibhadharwi zvinongoda iwewe muntu kuti utoenda pavanenge varipo wosvika wotorapwa. Zvirozvo zvinobetsera yambo kuitire denda rinenge reizi waro ririkuuya.

Tinosise kuti kukazi kurikuuye denda rakati, vantu vohamba veironzerana, veironzerwazve neveutano kuti kurikuuya denda rakati, tinosisa kuridziirira takadai teitobhiirana-bhiirana mukugarisanamo kana kuti kurikuda kudziirirwa chakati.

Mazuwanaya kwane muchini wekut muntu akangoisa maoko ake unondobudisq zviri mukati mwemiri wake weshe. Muchinidzo dzawanda dzimweni dzinotohambiwa nadzo payani pavanenge veidzivirira matenda akasiyana siyana.

Patinohamba teikurudzira antu kuti vauye vabairwe, tinosisa kuhamba nepekuti vagare teivaronzera kuti tinoda kubaira zvakati, kuti vanyatse kuzwisisa zvirozvo.

Vantu vanosisa kuhamba nemuzvikora nemuzvitoro veiraoa vantu veiningura vantu ngazi dzawo dzichakamira zvakanaka ere ngekuti kune mawemi vemuzvibhedhlera avangafi mukuzvigona eya.

Zvinekuhlambuka kwazvinazvo mwakagara muri baba namai mweironga kuti hatadai tochidini, ana edu tinosisa kuita zvakadai mweironga muripamwe chete zvine kuhlamburuka kwazvinazvo.

Baba namai vanosisa kuwirirana mumbatsomwo, kuitira kuti pambapo pagare pane mufaro vana vakashamburika vasingafungi zvekuti dai mai angu anoneswa.

Mwanarume nemwanakadzi vakagara pamuzi pavo vanosisa kuwirirana. Zvirozvo zvakanaka zvinoramba kuzviyita kuti zvinowunza kudakara pambatso kunyange pavana vakawona umwe eyidakarana nawo vanodakara muzvikora mavanosenda.

Mwakagara muri baba namai amusisi kutsamwirana kana kugara kure nekure. Zvine utano vantu kugara padhuze nepadhuze. Munenge meironga henyu kuti hatakadai payaa tichazo .

Tinosisa kuti tibhuyirwe kuti kune zvitenda zvinouraya zvinouya nekunge wasangana nemuntu anenge ane chitenda chinechi. Tinobhuyirwa izvozvo, zveitipa kudzivirira muzvipatara mwedumwo.

Vanoona nezveutano vanosisa kutuma vantu vanohamba veikombedzana nezviro zvinenge zvakanyorwa zvinokombedza kuti kune denda rakati. Vantu veitaurira kuti denda iri raguma ngatidai.

Tinosise kuti takagara tiri mwanarume nemwanakadzi pamhatso nevana. Tinosise kuvafundisa rudo uye vaziye kuti kana tabike chikafu vadyre mundiro imwe pasina unotaka umweni.

Mwana rume ne mwana kadzi vano sisa kuronga mburi yavo vei wirirana kuti ticha zoita vana vanganai vei bhuyirana pachavo apa sisi kunge pane umweni muntu anova bhuirira.

Gore ngegore tinoyenda kunoona kuti kunedenda rinoramba reipetukira asi tinondoona kuti vanondoriningira kuti gore rineri denda rineri rakakwira zvakadini vanganai varibatwa, rarapika zvakadini saka tinoda kubonga maningi madhokodheya anoningirw kuti gore rineri akuna rakadzakira.

Kuno kurwara kumweni kwekuti unenge wakangogara nguva zhinji, unosisa kuhamba hamba ngazi dzeihambidzana mumwirimwo, weitwasanudze makumbo, weidaro weidaro ngekuti nguwa zhinji pamweni ukagara manje, ngazi inondoungana pandau imwe izvi azvidiwi manje unosisa kurumba -rumba zvisina mutombo mukati.

Mutombo muzhinji wekurumba unotoda mvura weipedza ndokuti usazwa kuremba munyama mako. Weipedza kwakutora chigubhu chemvura wotomwa zvako zvinoita zvakanaka munyama makomwo.

Patinorumba paya tinosisa kuti pave nevantu , vanotiningira nguva imweni tinokuwara, vanorumba, votigadzira-gadzira veitibhandija-bhandija, zvirozvo zvakakosha, teimuka teidai-dai, zvirozvo zvinodiwa.

Tichiitawe mutambo dzedu tinosisa kunge pane veutano varipo kuitira kuti mwana akawa anorumba kundomurapa rapa zvinodiwa izvozvo

Titamba waya bhora kana kurumba tinosisa kunge tine mvura padhuze yekuti tapedza kurumba kana kutamba bhora todududza hedu chigubu tomwa toguta mvura.

Tichinge tapedza kurumba ,tinosisa kumwa mvura yakawanda kuti iwedzere mvura yatinenge tabuda paya patinorumba paya tinobuda mvura dzakawanda mumwiri medumwo, saka tinosise kumwa zvekuti ipinde mumwiri ihambe nengazi.

Tiri mukundorumba mitombo mizhinji inodiwa teirumba waya, imvura inosisa kunge iripo aisisi kutamika pavantu vanenge veirumba mumagiraundi umwo.

Tichiguma kuzvibhedhleya tinoenda koona kuti nguwa imweni takuwara, vanondotwasanudza makodo edu kuti vaone kuti akuvara zvakadini vasati vatiisa pamuchini dzavo.

Teienda kumitambo dzedu tinosisa kunge tiine zvakakwana nekuti nguva imweni mwana unowa imimi musina mapirizi anonyaradza marwadzo saka tinosisa kutwara zveshe zvinoenderano neutano hwevanhu .

Tinosisa kuti teimuka mangwanani ega ega tomborumba topetuka tomboenda pachimuchini chinoita kuti tibude ziya topedza totora mvura yedu toshamba zvirozvo zvakanaka izvozvo nekunwa teiwedzera iya inenge yabuda mumwiri.

Patinoenda kundorumba kungaa kutamba bhora, tinosisa kuti pave nevanoziva ngezveutano, Kuti nguva imweni mwana wawa, vanorumba vomupa maphilizi ekuti dai wawa wati kuvarei, anodzivirira kuti asanyanya kurwadziwa. Saka tinosisa kuti pave nevakadaro vanohamba nezviro zvavo zvakakwana, veiziyazve kuti zvinorapa zvakati.

Nguwa zhinji ukarumba zvinodetsera kuti pamwoyo apa panenge pakazara mafuta Saka anoenda konyunguduka ngenyaa yekuti unenge warumba. Zvakanaka izvozvo zvekumuka weirumba, weishanda weidini. Zvakanaka zvirozvo, ropa rinoramba richihamba zvakanaka mumwiiri mwakomwo.

Kudhaya taiti teimuka mangwanani tomuka tomborumba kuitira kusimbisa makodo , izvezvi hako kwane muchini dzawanda dzinoita kuti tigwinyise edu makodo edu mangwanani aya teimuka teipedza zvirozvo tonoshamba kuitira ziya riya ratinenge tabuda mumwiri.

Kudhaya zviro zvatairya zvaiya zvisina mafuta akawanda kwaiyakumbarya zviro zvisina mafuta hino mazuwa anaya vanhu vakurya zviro zvine mafuta akawanda tinosisa kurumba yamho ,kumbaamuka torumba tapedza toshamba kuitira kuti mafuta asagara mumiri mwedu saka zvinosisa kuti wogarawo weindodaroko.

Tinosisa kuti mangwanani ega ega teimuka totanga kurumba toita zvinoita kuti nyama dzedu dzingwinye tapedza apapo toshamba kuitira kuti ziya reshe rubude tisazo nuhwira antu.

Mutombo muzhinji atisisi kungomuka tongogara tinosisa kuti teyimuka toshanda shanda mabasa anotibudisa ziya mangwanani aya kuitire kuti tirambe takagwinya mumwiri mwedumwo kungaa kurumba kwemene tapedza kuita zvetinoita kunodiwazve mumwiri mwedu.

Mutombo wakakosha mazuwa atopona anaya zvoda kuti weimuka mangwanani aya wombarumba wapedza kurumba wotora chigubhu chako wodita hako mvura yako.

Tine vana vamweni vanogona kunge awa eirumba tinomutora toenda naye kuna chiremba tondonongira kuti haawa kudai aana kunyanya kukwara ere zveita kuti arapiwe orapiwa pachine mukuwo

Tinosisa kuti teimuka hatikarikumuka tongoita zvatinenge teiita tinonisisa kumborumba rumba nekumbotwasanudza twasanudza makodo edu kuitira kuti nyama dzedu dzirambe dzakagwinya

Mukati mitombo adzisi dzekungomwa dzega. Mutombo umweni ngewekurumba rumba weimuka waya mangwanani aya wobuda pabanze worumba mutombo mukuru uwowo. Paunobuda mvura dzemumumiri paya wotora mvura yokumwa womwazve zvinobatsira izvozvo zvinogeza tsvina inenge iri mungazi mwemuntu.

Mazuwa ano aya zvivhiti vhiti zvedu zvinotikomba zvee kuti ngazi yedu mumwiri amuchina asi azvirapi manje, tinosisa kuzoenda kuzvibhehleya teindobhuya kuti tazviningira pazvivhitivhiti zvedu tingade mushonga wakadini.

Mazuwa anaya mafoni mazhinji ane zvi zvinokhomba kuti ukabaya pakati unenge weida kuningira denda rakati zvirozvo zvakambakosha asi zvinosisa kuti taningira denda iroro torumba kuzvibhedhlera teindobhuya kuti ahh ndamboonawo denda rakati pafonipo pandaningira tozondorapwa ngemadhokoteya.

Kune michini dzakawanda kuzvibhedhlera kune anodatsira kuona kuti muntu uno uyu wamauya naye uchiri kufema zvakanaka here, uchiningira paditi pakepo kuti pachiri kutamba here.

Michini muzhinji iri muzvibhedhleya mwedu, inobairirwa kumagetsi yoningirwa kuzi michini ineyi, hayakadai iri kurapa chiini ,mungazi mwomuntu. Akaona zvinenge zvakashata pamuchini apa, vokuronzera kuti iwowo wakuwara pakati nepakati.

Mazuva anaa mafoni edu mazhini anewo zvimuchini zvekuti ukabaya kudai inokukombedza kuti ukuneseka ngedenda rakati asi azvingatirapi izvozvo. Tinosisa kuenda kuzvibhehleya tondovaronzera kuti ndambobaya pafoni pangu yandibhiira kuti ndine denda rakati votiendesa pamushini dzawo dzechizvino zvino. Rokukombedzawo kuti shuwa unaro ere ,vokurapa.

Mitombo yedu yechibhoyi tinosisa kuziya kutihai taiona kudai inorapa zvakadini uyezve tinoishqndisa zvakangenyi tisangoteera kuti mitombo yechibhoyi zvega.

Mitombo yedu iyi atingomuki takangoti mutombo njee tinosisa kuronzerwa ngeasharukwa kuti mutombo uyu wauwona ere unoshanda zvakati ende unoshandiswa kunga watsa mudzi wepashi kana kukaya mashakani awo saka atingomuki takati uyu mutombo.

Mitombo dzedu dzechibhoyi imweni adzibikwi kwenguwa yakawanda dzinobikwa kwemanguwa mashomani woisa paunoisa wopora wozoisa muzvibhohleya.

Mitombo yedu yechibhoyi mizhinji tinosisa kunatse kuiningira ngokuti mutango umu mune zvimuti zvakafanana banana saka tinosisa kunatse kuningira kuti shuwa ndiwona here mutombo uwu kana kuti umweni hawo mbuti mumbuti muzhinji unombayi uraya.

Mitombo yedu yechibhoyi inoshanda zvakawanda imweni tinoitsira pamhatso yeidzinga zvitokoroshi zvenyika ino, imweni inodzinga munyama pamwiri pedu pemene, tinoidzora yedzinge zvakawanda, imweni inopiwe mwana achangobarwa kuti asazojairirirwa-jairirwa.

Mutombo dzedu dze zvibhoyi tino sisa kuti tando utsa towu isa pakanaka towu bhoilisa panodiwa pano sisa kugara mutombo tisau isa peshe peshe ngekuti umweni uno uraya uka ryiwa usina kubikwa.

Mitombo yedu yechibhoyi inosise kundotsvagwa ngevanhu vanoziva uye ichinasirwazve ngevanhu vanoziya kuitira kuti tisarashikirwa ngeupenyu hwavanhu. Ngekuti amweni anoti inoziya izvo vanenge vakangozwawo zvichibhiika bhiika nguwa imweni vozorashika kuti muti wakhona ngeuyu.

Mutombo dzinodzi dzinosiyana. Kune mutombo dzimweni dzinozikanwa ngevantu vakazondodzifundirawo havo, kutoita wokundodzinyorera mumabhuku. Kune umweni wekumuka eiti unotoroteswa akaata. Saka dzinoenda kundosiyana mitombo dzinedzi.

Mitombo mizhinji dzechiantu dzinoxaiwa mashakanyi, mizhinji dziri mumashango umu tinoxaya mashakanyi tomakwatisa, toisa mumabhohleya vantu voimwa.

Mutombo yedu yechivantu muzhinji tinoitorazve tonasira mutombo dzechiyungu, dzatinotonyora nemafuta okuti tidzore nesipo dzemene tinokona kugadzira nemitombo yedu yechibhoyi.

Mazuva anaya mutombo muzhinji dzakubuda mumaruva atakagara navo mumamhatso mwedumwo. Unondonase kuona kuti ruva rakati kwai rinorapa chakati, veiri dongonodza asi rinosisa kunasirwa ngevantu vanonasa kuziya ngekuti maruva anouraya. Pane amweni ekuti mwana akarifema kudai anofa.

Tinoda kubonga madhokodheya anoona nezvemutombo wechibhoyi eitironzera kuti uyu unoshanda kana zvadai mitombodzo dzakanaka. Tinosisa kunyatso kunzwa dzinoshandei kubva kwavari.

Mitombo muzhinji dzechivantu dzakunasirwa dzeiswa muzvibhohleya wopedza wonyora dzopindawo muzviitoro dzeitengeswa dzotoitawo sedzechiyungu mutombo mizhinji dzechiyungu dzakutonasirwa hadzo ngemitombo dzechibhoyi.

Mutombo muzhinji yechibhoyi taakuinasira toisa muzvibhodhleyawo zvakanaka kuitira kuti patinozotengesa paya inokombeka kuti uyu wakanasirwa ngezvakati ende tinotoverenga zvimwadhii zvatinenge takanyora nyora ipapo.

Mitombo yedu yechiboyi tinosisa kuinasira zvakanaka .Teyiisa pakanakawo teigara zvakanaka kuitira kuti yoorapa vantu isazovhiringidza isazopa dambudziko mumwiri mwemuntu.

Mitombo yechibhoyi yakanaka asi tinosisa kuziya kuti pamitombo inei chatinoda kushandisa chiini, mudzi wakona ere, mashakani akona ere, mazivana akona ere ngokuti atingoti uyu muti unorapa. Umweni unorapa ngemaruva umweni unorapa ngemavana akona, zvinosiyayana.

Kune mutombo wechibhoyi unohluzwa woiswa muzvigaba uyo unokwanisa kuzorwa mumafuta aunenge wakagadzirwa, woita ekuzora weirapa zvakaita zvithethe.

Mutombo mizhinji dza dzakunasirwa mazuwa anaya yechibhoyi mitombo dzinotorwa mumaruwa atakasima zvirodzo zvinozi zvinodetsera maningi kusima maruwa anozotidetserazve kuita mutombo.

Mitombo mizhinji dzingave dzechiungu dzinobva kune dzechibhoi dzeizonasirwa dzeiiswa mumagaba dzoita sekuti ngedze chiungu izvo dzabva kumashakani akasikwa ndimarumbe.

Mutombo yedu yechibhoyi muzhinji yakhona inosirwa ngogavakava ichizohluzwa ichizwiniyi inonasira mundani, iyi inopuwa huku zvichienda zvakadarokwo.

Titorivo nezuva redu antu evatema. Ratinokoshesa kuti zuva iri rakatikoshera rotibhuira ngezvemutombo dzechibhoi, rinotifundisa kuti dzakanakirei dzinoitirei

Mutombo yedu yechibhoyi tikanasira zvatinonasira tinouya kundozvitengesazve zvakaita semafuta ekukudzora anonasirwa ngemutombo dzedu dzechibhoyi tichimatengesa.

Mazuwa anaya vantu vazhinji vakutora mitombo vachiisa mumagaba echiyungu vachitengesa iyo hayo iri yechibhoyi teinasa kuziya kuti ngeyechibhoyi saka zvinoda kubongwa izvozvo mitombo dzazara peshe peshe.

Mutombo muzhinji yakubuda mumutombo yechibhoyi tousawo muzvigubhu zvechiyungu tovharira teiisa muzvitoro zvedu yeitengwawo irimwo umwomwo saka mutombo mizhinji yayechi bhoyi.

Mitombo yedu teiinasira, atingoambi ekuti tamuka takauziya. Tinosisa kuzwa kune vakuru vanoona nezvazvo, kuti uyu unorapa denda remundani. Haikona kungomuka ndakati uyu ndinouziya. Tinogona kupa dambudziko kune vamweni.

Dzimweni mitombo dzedu dzezvimboi dzinonyanya kuita mugandwa yemvura. Toutsa zvimidzi zvinenge zvakaita sezvimadima zviya-zviya, zvinobatsira zvimutombo izvozvo, zvokwatiswa vantu vamwa zvinorapa zvakasiyana-siyana.

Mazuva anaya mitombo dzechibhoyi dzakuiswavo nemuzvitoro. Saka tinosisa kunasa kudzigadzira zvakanaka, zvekuzoti muntu aduse mari yake atenge anemwoyo wakatambanuka.

Mitombo mizhinji yechibhoyi tinosiso kuiziya kutimitombkutimmbo inorape zvakati inosiso kugare pakanaka panosiso kugare mitombo iyi ngekuti mitombo mizhinji dzinokuwadza saka dzinosiso kugare pakanaa..

Mitombo dzedu dzechibhoyi mizhinji inotidetsera kuti atizonyanyi kubudisa Mari yakawanda taenda kuzvibhedhlera iyo kunodiwa makunun'unu emare dzakareba nguwa imweni isusu tenge tisina kana peni muhomwe mwedu.

Mutombo yedu yechibhoyi mizhinji yakona tikakaya mashakani tinoenda komatwa muduri otswanyikatswanyika tonyika kana kukwatisa .

Tinosisa kuti tanasira mitombo dzedu dzechibhoyi tonyora nxwadhi inobhuya kuti mutombo unouyu unoshanda zvakati, unoshanda mundani, unoshanda kugeza matumbu edu, saka zvinosisa kunyorwa pashi.

Tinosisa kufundisawo nevana vedu kuti heunoona chumuti ichi chinorapa dambudziko rakati kwete kuti tazofa vana vototambura nguwa imweni unenge watemwa nemusoro usingapori uya ototama kuziya kuti odini, unongorumbawo mushango mo ondochera ouya nawo. Saka ngatifundisewo vamweni nekudzinasira.

Mutombo yedu muzhinji inobikwa kuita muriwo muzhinji dzawo mutombo muzhinji dzinombabikwa kuita muriwo yeizotipazve muchero.

Mitombo yedu muzhinji tinoiona muma shango mwo mizhinji imweni tinotoite yekui rima toigadzira toisa muzvi bhohleya tei tengesa izvozvo zvakambai kosha.

Mitombo dzechibhoyi mazuwa anaya dzambawanda. Dzinosisa kuono kuti uyu mutombo unorapei, tichidzipesanisa pesanisa. Haikona kuti wemusoro ndouti ngowomundani, ah ah wemusoro unomirira musoro, wemundani ngewemundani, teyienda takadaro.

Mitombo dzedu dzechizvino-zvino tinodzivana mumaruva. Sekudhaya taimbadzihambira teindodzitsvaga mumakomo, mazuva anaya zviro zvanaka mutombo dzapeshe-peshe. Muti dzemene dzatinosima pambatsopo dzinokona kutipa mutombo.

Kudhaayaa, mitombo dzaimbaacherwa ndiana sekuru nanambuya, hino mazuwa anaa wabuda ngaapa wati uyu mutombo, dai inyaya yekuti vanthu vanenge vakabhiirwawo ndiana sekuru, kudhaya taiziya kuti vanondochera vanoziva vouya votipa, hino mazuwa anaa nemuzvitoro nemuzvitoro dzotengeswa.

Mutombo mazuwa anaya dzati chakata asi dzinosisa kuonekwa kuti mutombo uyu watatora aurayi ere nekusisisa kudzi asira zvakanaka zvisingazourayiwo awo vatsadzitenga ngekuti mazuwa anaa vazhinji vodzitenga ngekuti kudhaya taipuwa mahala.

Mutombo yedu yechibhoi mazuva anaya ataakupona, tinotoitora muzhinji yakhona tinotoitora teiita muriwo, imweni yakhona hedu inoita kuita muchero zvayo asi inoda kuona kuti inoryika ere mitombo.

Dzona mutombo dzedu dzechibhoidzo ndodzinozobuditsazve dzechiyungu. Mutombo muzhinji dzechiyungu dzinobva kumutombo dzechibhoi. Saka hapana zvakashata apa dzese mitombo dzinobatsira kakurutu dzechibhoidzo dzinombebetsera.

Mutombo dzedu dzechibhoyi, tinosisa kuti tadzitora teindoisa muzvibhohleya tinosisa kunyora mwadi kuti unorapa zvakadayi, inodiwa kumwiwa mazuva akawanda zvakadayi.

Mazuwa anaa tinosise kuti mumamizimwo mwatinogara tisime maruwa anoenderana nekuti anotidetsera mundaramo mwedu. Kune maruwa akawanda atinoona akanyorwa mumabhuku mwedu umwo. Saka tinosise kumasima kuti tisaneseke ngemitombo.

Mutombo wedu muzhinji unosisa kutsvagwa ngevandu vanoziva kwete kungomuka takati nyamushi mutombo uwu unoshanda zvakati tinosisa kunatso kuwuziya kuti ndiwona here kuti tisauraya vantu.

Mutombo yechibhoyi yakanaka makore otorarama anaya inorapa muntu kubva mundani zvichibuda kubanze Saka inoda kusisa kuti muntu anenge eiinasira ambanase kunasira ngemazvo asingaisi yakawanda ngekuti ikaiswazve yakawanda inombauraya ngekuti unenge waisa zvisizvo.

Mitombo dzechibhoyi dzakanaka dzimweni dzakona dzinonyikwa dzimweni dzakona dzinoiriswa mumvura dzopedza dzoiswa mumabhodhleya zhinji dzetinadzo mitombo tinobikazve kuita muriwo saka dzakakosha mitombo idzodzo dzinotidetsera nekufema mbepo yakanaka.

Mazuwa anaya mitombo mizhinji dzoite yekusimiwa kudhaya mutombo kwaingawa kundotsvaka mushango hino mazuwa anaya zvanaka vanhu vakatoone kuti uyu unorapa vanobva vausima pamhatso pawo.

Mutombo yechibhoyi mizhinji maa, michero nekuti michero inokudzirwa ineutano vazhinji avatoryi havo zvakaita saana nyama zvinyi vanotorarama nezvirozvo zvemicherochero anga marepu ,ingatsunga veitopona ,angaa makerotsi emene.

Mitombo yechibhoyi yakanakisa mazuva etinorarama anaya ndiyo inotokurudzirwa asi kutizve inosisa kundotsiwa neantu anonasa kuziya kuti unorapa zvakati uyu unorapa zvakati ende kune imweni isikadi pazuva kune inode kuanikirwa mumbatso .

Mitombo yedu yechibhoyi tinosisa kuthlasira vantu kuti mutombo uyu tautsa tinondouise pakanaka pasingagumi zuwa haikona kuti mutombo watsiwa woenda pazuwa inosisa kuenda pakanaka yeikwatiswa ,yokwatiswa yoiswa pamabhohleya akanaka.

Mutombo mizhinji dzechivanthu tinondoiona mumakomo asi muzhinji mazuwaanaya tatakutoita yekuirima zvedu asi tinosisa kurima mitombo inombaishanda zvemene mene kuitira kuti vanthu vapone.